XOOSSAA geeshsha maxaafayi tana lo"iyo lo"oyi a nabbabiyode laa tana ubba ufayissayi siyettes. Hagee ayba maxaafe gaada aatta yeggiyode hara maxaafaa mala shin a giddon diyabayi i zoriyo zoroyi immiyobayi tana ubba hagaa XOOSSAYI nuussi immis ga aggas.

Issi cima mishiriya ta heeran diyara iyyo birinne xaybeenna shin duuxa caammaa wotta ekkada woossanawu bos qassi aybee gin caammi baa gaydda tana yiilloyi worin shammoppa nena wotissoppo ga aggaas.

Gaammoy tana kare medoosa ubbaappe iita yashshees. Ayssi giikko I gudiyode tawu gedeeekka eqqenna. Ta issi galla I gudiyorin sheeshshaa she'aagas. Yaatara zin"aagas. Yaatara ikka tana be'ennan aggidi bin xoossaa galataydda aggada yaas.

Hachi issi bitanee ogiyantanaara gayttidaage goochchiidi biyo caamay duuxidaaga be'ada keehippe azanaas, haakko tana michiis goopite.

Tawu heeran issi nayi de'iyagee daabuwa xiiliya bayzziyo koskkiya doyddoogan I ehiiddo xiille ubbaykka aagee gallassay adhdhichchiddoogaa yaattin shammida asay ubbay moorettiis giidi aara ooyettin la koyro xeellada ehiikki gaadda tana yiiloy worin ha luxxabeenaagee gaada cayaggaas.

Tukkee keehippe mal"iyaanne asay bawu sakkettidi uttikonne woy asay bana iitin azallidi ay hani uttidashinkka uyikko keehippe asaa loyttiyaanne ho"ettiyaa uushsha giididi maaddees.

Heezzu polotikkanchchati issippe haassayddi boosona. Etappe naa"ati haniyaaba haassayoosona. Issoy qassi hanennaba wordduwa haassayees, gidikokka tana ha naa"ati aybba lo"idoosona giideti ayssi eti tummaa haassayiyo gishshaassi. Ta taw hanin eta shaarara paalissiyakko ixxabeykke.

Nu heeraan luxeta keettaan hanida palaba issi na'ay yelagay bana tamaare giidi caatiyaa oyqqidi timirtte keettaa biidaagaa astamaare waanay gin astaamariyaa bokkissidi oogin ha biittaan ishshi ha'i kawoy dees gaanee? Hano gaakkidi oyqqidi qachchiday baawa hegee ayba palabee.

Nuson deiyaa tukkiya maashshiniyaa darotoo iita maadawusu. Tukkiya essidi diishshin qiiba saatiyan kiyana malakka ootara maadawushin inigalla xuugetara tana michchaasu gooppa. Haakko xuugetaagaasu.

Asay koosuwa xaliya giisi mittaa bonccuwa shiishshidi ushshiyogee tana ayba iitees giidetii? A be'ikko taani cooyagays, qumaa maana danddayikke, haattaa uyana danddayikke. Agee peenoy tawu siiriyan gelikko tana cooshshaaniigees.

Beni wolaytta keettay tana keehippe iitees, ayssi giikko ani diishshin iray bukkiyode away awaxxiyodekka machayettenna. leemissuwassi iray bukkiyode aattidi so gelin iitta zin'anawu machchayetenna, eqqanawu uttanawukka machchayetenna.

Tawu issi aawaa ishay nay diyagee suppermarkkeetiya dooyidi asi ubbi dooyichchiis neessi hagaappe sinttan ay maaddii giishin ixxidi oottidaagee diyagaa muleera gammaa miigiis. Yaatin ta koyro zorin ixxay zoodi ba'ees gaada ubba aggaagas tawu ay metoo gaada.

zammanabi tana I malaaliyo malaalay! ha'i asaa soo biyoode uttiyoosay, sa'ay, bollay hagee aybbe I ubbaykka hagee paranicheeriyaa gees. Yaatin hagaa mell''iya asaanne ta waatto! Tawu ixxin ubba simi Godi gobay hano ga agaas!

Issi heeran ha giddon kiyida palaba godaree laa kiyi kiyidi qeeri naata woga asaa huuphiyara saxxi saxxidi woriis giida. Hagee aybba azzanttiyabee gaada ta ayfiyawu ta hayttawunne tana hagaa mala sissoppa bessoppa ga agaas.

Issi mishshiriyaa de'iyaara bana bahilaawe xalliyaa giigisiyoogaa erays gaada asaa maqijjaa kuntta kuntta ushshawus. Issi yelaga na'ay heeran hayqqin ta ubba ha mishiriyoo worennan agikke gaada heera asay ubbay oyqqin nena hagee ne xalaassa gidenna nu ubbay o oyqqana intte koyro waanetee ga heeraa asaara ubbaara caayada yiillotaas.

Pa"a! Yettanchchaa Yaareda Deggussi de'iya eray, siiqoy, ufayssay ayba lo'iyakkonne hegeekka I nu biittaa Toophphiyassi yexxido yettay aagaa bessees.

Issi yettanchchay bana wolayitta giidi wolayittassi yexayis giidi i yexxiyoogee wolayittattonne gidenna. Hagee ayiba asee ayibaa yexxii gin tawu ixxin tana yiilloy worin hagaa qaalaa ekkidi a gorddissidi biittaappe yedettiyay baawe gaada tana yiilluwan hayiqqada ubba

Zammaana wodee ehiido kushiyassi maccayettiya iskkoyree biiriya de'iyara A lo'iyo lo'oy! La ayba machchayettay xaafanaassinne, yaatin ta ubba A woysu bire gin 15 bira gin 20 bira gidikkonne tawu imma gaada ekkada yaas.

laa tawu heeran issi na'iyaa de'iyaara tukke keettaa dooyas gaara a dooyido tukke keettan a macca asayee attuma asee gin eretuuku ba kalluwaa bessananiyaa mayuwaa maaya ekkada durawusunne ka'awus. Yiida attuma ubbaa qoommawus. Tana yiilloy worin haanno xoossi diggo ga agaas.

Booray keehippe malaaliya so medoosa. Hegaappekka issoy I daro maaduwa immiyogaa. Leem, goshshaa goyidi gaden pe'idi gaden tana ubba keehippe malaalidabay, simma gin simmidi, zaara gin zaaridi, aatta gin aattidi asaadan siyiyogaa.

Pariniichcheree dumma dumma lo'iyaba medhanaassi maadiyaba gidikkonne tana a qoppiyode keehippe azzantiyabay asay hayqqin saaxiniya ehiidoogan asaa moogiyogee qoppiyode taakko gakkanahani tana yaashees.

Hiillaa keettay keehippe iita lo'iya dumma dumma dureti bantta diyosan keexxiyo keetta. Qassi tana keehippe lo'iyabay I dumma dumma shuchchaara keexettidinne, lo'idi, walqqiwalqqidi haahuwara asay xeellin phooliyagaa gidiyogaa.

Peesibuukee laa I ayba malaaliyabakkonne, ha"i ta hagan uttidaashin Addisaaban hanidabaa tana ehiidi bessibeennee! Laa hagee ayba garamiyabee, hegaa xalla gidennattennee ubba pootuwara ehiidi bessees.

Tophiyan tohossa bagara de'iyaa, hammerettaa giyogetti banttaa mentershaa poshidi hegaa gidon manchchaa ciriddi gelissidi ottidoga be'addaa, la hagetti ayba dumma gidida asee hagetumala ta be'adanne erikke gada ettan malalettada agassi.

Goshaykka daro asassi basso osso gididi asa aysis gidikokaa tana i lo'ena ayssi giko darotto irraa urqaa erisenna asa gaden peshiyo gishasa hega gishawu tan qa a mulekaa dossikke.

Tukkiya gaacciya mashinee tana ayba iitees, giideti I waasiyode tawu hayttay sakees haakko i. Ta heeeran diikonne tana yiilloy worees ta hegaa gishshawu gadaa issito ta ubba coo gada aginan aginan miishshaa qanxxanda diyo heerappe agada harasaa babeykina?

Ha'i ha saatiyaan kattaa giidi asay gaden tikkiyoo boynnaa bereketa giyoo boynnaa erettii? woy hara sunttaykka asay gununuwaa gees. haakko i hegee la aybee! guulloy de"ii hegeela i qumee? a miyoode coo iittes ta issi galla cuulletta hayqqaychcha attaas.

Manguwaa ta iita ixxays. i iitta laqqi laqqiyo gishshaasa. ta a miyoode tana cooshshanaanees ubba . Hegaa gishshaassi ubba issi galaka baaradakka xeella erikke tana i iitiyo iitettay.

Abbaabba wanddaara giyoo aawaa la hegee ayba goobba asee! xoossay anjjo a. La nu biittaa hagaa ammanuwaa eehidi xoossaa qaalaa gita xoossaa sabakisttenee! Hegaa mala asaa ha"inne yeletti erennee. Hegaa mala minnuwaa

Qaariyoo ta ayba dosees gaadii! a kare meedosa gidikkoka asaara laamadetada asaara pe"ada kaa"ada qumaa eta kuushiyaappe ekkada maada la ayba lo"ay! Wo a diyaako ta iira ka"aydda da aggana.

Issi luxxetta keettay ha giddon nu miyyiyaan eqqidaagan astamaare kunttibookona. tamaraanassi kooshiyaa miishshaa kunttibookona. tamare naata biite biidi hegaan mazagabettite taamarite gin tana yiilloy worin ubba ta ha kawuwaappe waano gaydda aggaas.

matisiyaa giyo maxxaafay tana laa i ayiba iitii he timirtte tana iites. ayissi giikko i ayi odiyakkokka tawu gelenna ubba tana asttamaaree aage geliyodee kifiliyan diishin xiskkoy ekkinnekka gaphphi oottiyagin xiskkaa xiskkaa denddiyodee naati kiyin aggada yaaggaas.

Suure xoossaa qaalaa odiidi asaa ammanttidi eraa ekkiyaa asi gaada tankka shiiqada siyoode appe siyoobay ubbay lo"in ta hagaa biri diyaakko woyttana gaada aggaas.

Zaapiyaa miittay ayba maaddiyaa miitakonne i! Tana hara mittaappe keehippe malaalees. Bayzzin daro biraa ekkees. Qanxxiin accees. La hagee ayba anjettida mittee!

Gifaataa woogay nu biittan wolaytta keehippe lo"iidi bonchchettiyaaba. Ayssi giikko i nugaa nu oonnatettaa erissiyoo giishshatasa. Ta hara ubbaapekka a iita doosays.

Tukkee i laa ay lo'in asi uyii, haakko I. Xeellanawu malay iitiyogee. Tawu A be'iyode ubba huuphphee sakkees. A asi ekkidi ayba gara uyii qassi? Tana ubba A be'iyode ubba tukke keettaanne gordda gordda gees. Hara asay oottiyoganne.

Iimoy laa i ayba lo'iya carkko naqaashee? i hagan ta uttada karen diya naatussi dawalin tana gatandee? tana tumma iita malaaliis. haa hegaa malabi biittan meretana des gaadakka qoppa erikke.

Cillooshay macca naati bantta soon diidi azinappe koyro ekkiyo keehippe lo"iyaaba. A harabappe dummayiyaabay isi immiyaa naa'ay ba siiquwaa qonccissidi keehippe O dossiyooga bessiyo gishshassa.

Issi issi heeraa biyoode keehippe yashshees. Leemisuwaassi issi iitta woraa giddo gelikko he heeran de'iyaa ubbabay mananiyoogee erettees. Qassi godaree aybayikka waassees. Hegaa giishshasa.

Goshshanchatu oosoy keehippe azzanttiyaaba. Ayssi giikko eti iraara urqqaara gaden qassi awaa suuluwaara gadiyaa gooyyiidi aattoosona. Hegee tana keehippe michchees.

Issi wongelaawee diyagee tawu heeran asay biyagaa yiyaaga hagee nagara ges kattaa miyode hagee nagara ges nena aybi gatay hagee ne oosoy gin ta oosoy hagaa gin nena oota gooppo yaa gaa hagaa cayiyogee niyo osso gaada tana yiiloy worin baqada a sinttappe agada yaas.

pa'a! nu timirtt keettan de'iyaa odee qassi uttiyoogee nu zin"iyoosaa shemppiyoosaa dormmiyaa giyooan de'iyaagee hagee lookeriyaa giyoogee ubbay pernicheriyaappe oosettaagee phoolees ubba.

Issi astamaaree de'iyagaakka biyode aagaa biiruwa ta geliyode muleeraa lo'iyo lo"oy laa hagee aybee gin hageekka parnichcheeriyappe oosettiis, hageekka parnichcheeriyappe oosetiis, mulebaa be'ada hagaa laa ayba layttan kiydana Xoosso ne tana ha wodiyan kessiddo gishshawu galateta ga agaas.

Maayuwa zal"anchancha gidiyoogee tana ayba lo'ees giidetiti! Eti banttaaga suuqiyan uttiigidi yiida asawu immidi awa erokkona, ira erokkona, meego erokkona, hombbe erokkona laa ayba lo"iyaa duussaa diyoona!

wolayttaa taarikkiya nababbiyoode tana aybba lo''essinne aybba ufaysses giideti! nu aawati oottido oosoy eta minotettay, pa'a! keehippe malaalees.

Ha'i ha wodiyaan yiyaa maakiyatto giyo ushsha eretti? I tana iittyo iitettay. A ganxxikko ha wu'aa gaada kase garssan miirobay diyaagakka kessagays, la hagee aybbe hagaa asi waatti uyyi gaada issi galla biraa immada aggada denddada yaas.

Issi ciishshaa gaallasi Bodditte katamana issi mishiriyaa hagee aybee gin oorattabaa gaada a bawu cima wuridaara yelaga naatu maayuwaa suriyaa attuma asaagaa giixxidaaro bee"ada tana yiilloy woorin inddiyaa gaada caayyada aggaas.

Baqqata buussi haakko! Tawu heeran issi aaway diyagee gonddooro hayttinne siyoppo shin oyddu naata issi gallassi xayddinne naati sooppe yiilottidi masqqalawu maayo shammikke giis giidi agidi biidaageta haattay miigiis.

Toophiyaa bonddray nuussi Toophiyaa asassi i malaata, nuussi i ubba nu oonatetta bessiyaaga. Hegaa gishshawu taani a iitta dossays. qassi ayssi giiko i dumma dumma meraara giigidaaga gidiyo gishshassa.

Issi yelaga na'iya suppermarkkettiya dooyayis gaada dooyada a ba qarara qassi bawu ehiiroogaa ubbaa bawu maada wurssada aybee giin ta gammaa meetetaas gin ne waanay giin koshshooroy diyaagaa ubbaa ta mayichchaassi gin haakka ne uluwaara hagee aybee gaada tana yiilloy woriin nessi yaatin ooni ne gamma meetettiin qoppees gaada qoppay gaada yiillottada aggaasi.